Paɣasaribili n ʒiri niɛma o zuɣuni ka bubi shɛli o nuuni kpama ka o kohara kpa ʒɛrima zabiri kpama ka tihi biɛni ka o lara ka pili zipiligu

Niraba n bɛ boɣali ni n tumdi tuma dabba n nyɛba shab gbirimi ka shab ʒira ka gbambihi biɛni ka koma doya

Paɣa n ʒiya i biɛla o shitoɣu ni n kohari chinchina ka kohari binmaŋa bi ni wuɣuri chinchin shɛŋa maa ka o doya ka lara

Niraba n bɛ boɣali ni salin boɣali mii n bala bi gbirimi ka koma doya ka gaɣa biɛni ka shab ʒi katalɛm gbunni n vuhura ka so yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli

Nanim n laɣam ʒiya bi ʒila sambanni shab ʒila kuɣusi zuɣu ka shab dabiya ka shab zaŋ chinchina lo bi nyoɣa ni ka shab gobi chinchina ka pili zipila ka bi yirigi katalɛm piliba

Nanim n laɣam ʒiya bi ʒila sambanni ka tihi biɛni ka tankpaɣu biɛni ka shab so chinchina ka shab gobi chinchina ka pili zipila ka bi yirigi katalɛma n piliba ka maham biɛni

Dabba ayi n bɛ duu puuni yino ʒila kuɣu zuɣu ka pili bin piɛlli ka yino ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpara ka pili woliɣi ka ŋun ʒɛya maa chɛri ŋun ʒi tiŋ maa ka o yuundi o maŋ diɣi ni ka furila bɛ duu maa ni

Paɣa n ʒiya n ŋmahari waagashe o bɛla daangi ni ka mali buɣum niŋ kuripooti ni ka silba tamya ka chɛrigi bɛ silba maa ni ka o gbubi waagashe o nuuni n ŋmahara